Alhamdulillah Masha Allah Assalamu Alaikum toh dai anan dai wannan toh da na kula da shi kuma na karance shi da zirfin tunani na a cikin sa na gane yaya ake yi ko mai ake a cikin sa toh gaskiya na na nazarci abubuwa game da wannan tumatir da akeyi tsince shi sai kuma ake tsince masu kyau ake ciccire wanda ke ware shi a wani kwando na daban wanda a kwandon nan duk cikin sa masu kyau ne a ciki kuma an ware su a ciki in sha Allah ba abinda zai samu wannan tumatir mai kyau acikin wannan nai kyau din saboda wani sa'in rashin tumatir a hada mai kyau da mara kyau a cikin shi yake sa ka ga tumatir yayi kwana biyu ya ɓaci ya zama gwalagwaja ko ya zama koto-koto da ake cewa to duka dai abubuwan ya ƙunshi kulawa da harkar lambu da kuma kayan lambun an ciro gona an cire tumatiri a ke an tsince duka mai kyau yana zaune yana aikinsa samuwan abinci domin yayi tarda wani aikin na sa da yake yi domin kasuwar sa ko kuma samu lafiya da daɗi sosai shine dai ɗan kaɗan ɗin da zan fahimta a cikin wannan hoto da ake sassa tumatir mara kyau a kai sa gwalgwaja shi ake zabewa domin a ga tafiyar da wannan tumatirin kuma shi wannan da ware shi za a ajiye shi domin ya ya ajiye shi domin ya ayi wani amfani da shi na daban wannan kwando.

Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wato shi ainihin wannan foto wanda ke cikin wannan wannan tsari wanda aka tsari na a wari wanda aka turo mun shi kuma mai dogon nazari, kuma nai tunani a kai. Wato shi wannan foto ne da ake cikin gona kuma tare da manoman da ke cikin gonar, ga su nan su na zaune an tara abun wannan gonan. Shi wato wannan masara ce wan da aka girbe ta, aka sare ta aka ciro ta da ga jikin tushen ta, aka zo aka tara su a ware ɗaya, an tara abun wannan gonan. Shi wato wannan masara ce wanda aka girbe ta, aka sare ta aka ciro ta daga jikin tushen ta, aka zo aka tattara su a ware ɗaya. Bayan an tara su a ware ɗaya watau shi ainihi yanzu ana ana tsitsincewa ana wawware su, ana ware ma su ƙwari ana ware marasa ƙwari, ana wawware dukkanin duka masu kyau a ɓangare guda, ana ɓangare ana wawware ɓangare guda a wurare. Saboda wannan warewan shine de sa a tattaɓi wannan masara a tafi da ita gun da ya kamata a tafi da ita, saboda an tsitsince masu ƙwari kuma an ware su ware kaɗan, saboda a samu ingancin da za'a jejjera su a cikin buhu wanda za'a loda su a cikin mota, saboda ga nan mota a kusa da cikin gonan, gona ce wanda ta tattare da da mota a cike na ma'aikatan kenan, ma'aikatan kuma su biyu ne a cikin wannan foto aka turo, ga shi nan su na ta tsitsince masara, suna wawware su domin a samu ingantaccen ingatatun masarori waɗanda suka yi ƙwari, da wanda basu yi ƙwari ba. Shine dai abin da na fahimta game da wannan video wannan foto da na gani na cikin wannan shiri. masha'all

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh watau shi ainihin wanna foto wanda na daya kalla kuma mai dogon nazari a cikn sa a da wannan bayani na watau shi wannan hoto da mutum daya wanda ya ke cikin gida kuma ya ke amfani da wata buta wanda ya ta a matsayin buta cikin wanda ake yin bayi da ita a cikin gida wanda idan mutum ya yi shuka irin ta flawoyi wanda su ke kawo watau gida kyau shi wannan buta ta na taimakawa kaman wanda ake bi a fesa mata ruwa watau shi wannan buta ana amfani da ita domin a fesa wa ruwa a fesa wa wa flawoyi wan da ake shuka su a gida watau shi wayanan duka ana shuka su ne a gida ne domin su ba da ma'ana sosai ma shi su ajiyeshi a wani dukan su gasu nan a plant ]cs] gashi nan ya na ta zagaya wa a gida ya na ta bayansu gashi nan ya na ta bi daki by daki domin a gudannar da wannan bayi wanda ya ke cikin gida ya na babbaza ruwan da wannan buta ya na bi sako da lungu ya na gudanar da shi wannan bayi kenan wanda ya ke yin ta a korayen bishiyoyi kuma gashi nan mutumi na gashi nan ya daga wannan buta ta sa ya na ta kuraran su zuwa domin shi kwarai soboda rashin wannan ruwa zai sa girma ba kasko ne ma a wannan wuri shi ne dai abun da na fahimta ga me wannan.

Wannan mata tana tafiyar da yanda kayan gona ke, wanda a ka kirbe shi, bayan an girbe shi an kyara shi, ana tafiyar da shi da yanda ya dace. Ana tafiyar da shi yanda yake idan ana so a sarrafa shi a cikin murhu, za a zo a ɗaura tukunya. Wato, wanni mata tanan yanzu hanan tana ɗaura tukunya, ta kuma kunna wuta, ta sha, wannan tana sarrafa shi. Tama gama sarrafa shi yanzu hanan tazo tana ta ɗiba tana kasawa, ta ɗiba tana kakkaasawa. Shine abun da na fahimta ga wannan mata, wanda teke sarrafa wannan kayan gona, go abun gona wanda ya dawo gida, teke sarrafa shi da yanda ya kamata a sarrafa shi. So shi, manomi a kullum yana yin abu ne wanda ze samu cigaba, ze samu sauƙi a gidan sa, wanda ba se ya je kasuwa ba in siyo ba. Indai ka noma kayanka, to inshaa Allahu, bakka wajen abinchi, da kuma abun da ya shafi ai su kunu, ai su kaza, ai su kaa, da sauran su. To, abun da na fahimta a cikin wannan mata, dake sarrafa wannan abun gona, da a ka dawo da shi gida, ta ɗaura shi a kan murhu, teke yi mana abu daban, da ya shafi itace ko kuma a sha yanda ya kamata. Allasa mu dace, mashaa Allah, kaɗan ne daga abun da muka fahimta cikin wannan hoto, da na ganin a cikin wannan matan, wanda teke da hula shuɗi, da hula a jikinta da zani.

To zanen doyayi, mu a Hausa muna cewa doyoyi ga su nan kashi-kashi an kasa su a cikin rumfa bayan an gama ciro su a ƙasa an gama yanko su ga su nan, an kakkasa su, kowane kashi ga shi nan doya ne a ƙasa kowane kashi ga shi na doya ne dukka, har zuwa ƙarshen wannan rumfa. Ga shi nan an karkasa ta wannan dukka doyoyi ne zalla babu wani nau'in wani abinci dake cikin wannan rufa dukkansu nau'in abinci ne na doya wanda aka riga aka tono ta kuma mai ita ko madu su suka zo suka kakkasa ta kashi-kashi ga shi nan ko wurin kasuwa ne ga shi nan dai. Ko kasuwa ko wani ma'aikata dai ga shi nan yadda ko mutane sun zo saya ko yan sari dai da sauransu.